Meshaan waxaa iga muuqda hal digsi geeskisa waxayaala hal qajaar oo jarjaran digsigaasna dhaxdiisa waxa ku jiro poorasha ama ootis waa lashidaa poorashaka kadip

Meeshaan waxaa yaalo lix buugoot buugaagtana waxaa ku qoran magacyadooda Aqbal. Hogaminta Fiican. Defari Jonson benter iyo ten dhays tommorow conistant marka

Meeshaan waxaa yaalo hal bakeeri oo ku jiro shaah riinji shaaha midabkiisana waa gaduud oo tiq ah een farah heen waa hal far farahaan way wada cadyihiin waxaa ka dambeeyo meel oo faaruq eh

Halkan waxaa yala jal saban waxaa ku jira sed dahabi ah wuxuu ka koban yahay dhego ka tinad faranti jijin

Meeshaan waa ge mugoo banaan ah waxaa yaalo een gaariyaasha lagu ganacsanaayi gaari gacanka iyo hal sariir sedex naagaa joogaan dallada iyo nimankii meesha joogaan iyo geedka cagaaran

Meeshaan waxaa yaalo hal cagafcagaf afar lug qabo een kalarkiisane uu yahay jaalle meeshoo yaalo waa qashin qashin ah caro iyo balaayo iyo geed ku yaalo waaye.

Meshaan waa lami dadka taagana waa shan qof teeda kale waxaa kuyo dapaq ween daba1 kle kasii shisheeyo lapo guri caadi oo isku dhadhagan oo sar ah iyo geeda cagaaran

Een meeshan waa meel faaruq ah oo hal jijinoo dahab ah saaran jijintana waxaa kuqoran 18 saan filasyo waa magac kala gadisan iyo key

Miis oo shabaq ah saaran saa filayo fish malaay ah malaay jarjaran oo dad madaxa ooga wada jiro koofiyo iyo maro koofido iyo cimaamad nimanka kalarkoodana waa yacni dharkey wataan waa dhar madow ah iyo dhar cadaan iskugu wada jiro

Een hal nin oo ku fadhiyo kursi madow midabkiisuna waa baroon ookiyaaluu wataa gacantana waxa ku heyaa makerifoon jeebkiisuna waxaa ku jiro qalin een shaatiguu watana shaati white eh oo sharaaxaad cadaan leh

Een sports waye dhaliyaro banooni ciyarayan sido kale dad faro badan waxay fadhiyan darbiga oo iskuwad jiro dadka garoonka ku jira way fara badanyihiin dhark ay watan cadan iyo jaale sido kale kabaha wa isku mid kalar gaduudan ay kala watan

Waa ispitaal hal nin usaaran yahy sariir surwaalkuu watana waa surwal oo madow ah oo sharaaxd leh madowgiisna uu yahy madow piya piya ah shatiga waa shati madow sariirta uu saran yahay waa sariir maradiisa cadaan yahy gacanta waxaa ugu jira faleenbo dhiig aa oga socdo

Een fashion waaye macwiise dhar oo fashion ah sidoo kale ee macwiise aad u faro badan een 9 xabo ay ka kooban tahay macwiista een meel fidsan shulkana waa sharaxaad sharaxaad eyey eedahay oo ku jiro ee maro madow oo biyo biyo ah oo ku jira een gaduud oo kujiro cadaan oo shaah cadeys u shabaho

Waa jowlari laba xabo ah medebkisuna waaa midab dahabi ah sidoo kale een mesha waa mel banaan oona cadan eh

Ee waa cagaf-cagaf karalkiisu waa een jaalo sidoo kale wuxuu leeyahay jaranro madow eh wuxuuna leeyahay labo oo afar oo Lugo eh wuxuu leeyahay dhexdiisana waxaa lugaha waxaa waala ee jaalo waaye een disdiyaa dhexdaa ku juro lugto.

Meshaan waxaa yaala papuur hal papuur kalarkiisu uuyahay gaduud midapka hoosan waa midap dahab

Meeshaan wa hool mutuleelkiisana uu yahay cadan mutuleel cadaan aa saaran meesha dadka fadhiyo waa 6 qafood oo 4 qof ka mid ah waxay wataan dhar cadaan oo qofna hal qofna wuxuu wataa dhar madow

Meshaan waxaa yal hal faloowar oo upax ah midapkoosna faloowarka waxu kamid yahay guud uu kayahay fiyuuranahane lapa xapuu waataa oo cagaaran sudoo kle weelka uu ku jira wa weel cadaan ah meesha agtiisana suufafaa yalaan

Hool oo kijara dad aad ufara badan dadkana 3 qafod misa 4 qafod waxay kawatan okiyalo sidoo kale waxay wataan suudad suudka midka dhaxda ku jira suudkiisa waa buluug iyo cadaan iyo garawaati uu wata kan ku xigana waa shaah cadays sidoo kale kalarkane dhaxda oga jira shaatiga oo wato waa cadaan iyo isku jiro een kalar oo biyo biyo ah

Food and drinks waa cabitaan iyo cunto isku jiro cuntadana waa saa filaayo fish iyoo waxaa ku jiro korkiisa waxaa kawada saaran ansalaato iyo waxaa saaran kabsar iyo waxaa saaran een qajaar

Een diikoor hal qol oo diikoor aad u qurux badan midabkiisa midabkiisa korna waa midab adahabi ah darbiga riinjiga marsan waa shaah cadaysa ah hoosna wuxuu ka yahay guduud xigaen mise guduud aan tiq ahayn sidoo kale daaha saaran waa daah guduud biyo biyo ah

Waa arday dugsi dhexe sidokale fasaleey kuwada jiraan ardaydana qof walbo buuga hortiis yaalo een midabka dharkoodana waa midab canbe ah mise jaalo

Ee arday isku jiro waxay ku jiraan imtixaan qof walba waraaqad cadaan ayaa ad taalo ee waxay isku jiraan dugsi hoose iyo dugsi dhaxe sidoo kale dharta ay wataan dhar baluud oo tiq ah sidoo kale xijaabab ay wataan oo dhararkiisa oo yahay cambe mise jaale

Een waa midasiin meel caafimaad ah kumbiitar waxaa yaalo oo keyboodhkiisa waa black sidoo kalena een geeska kalane waxuu kayahay sharaxaad cadaan ah uu wataa kumbitar een geedka waxaa yaalo caloosha dadka laga saarsaaraayo oo lagu waystiinaayo

Wa guri oo ladhisaayo sidookle waxa uu ku socdaa qeebta kore ii jingada ah alwaaxo waxaa iskgu jiro jili sidoo kle ninka waxaa u wataa dharshaqo gacantana waxa uu ku wataa mitirka

Hal qol oo jikor ah korkiisa oo adan usharaxan nal oo cadan ku xiran sidookle kalar oo dahapina waa leyahy sidoo kle qeebta sarane oo darpiga Koran waa cadaan

Dadkan waa dad famil ah oo hool kujiro halmid waxa uu wataa ookiyaale laba nine waxa ay wataan dhar kalar koodu uu yahay cadaan labada nin mid kamid ahna hoostiisa waxaa yaalo bac buluug iyo cadaan iskugu jiro kalarkeda laba shayna waa agyaalan dadka kalana shaati ayay wada wataan kuligoog

Waa hool oo ku jira dad famil ah een nin wato ninka oogu horeeyo timahiisana waa aad iyo aad yuu udaystay karalkiisana waa black waa madow wuxuu wataa dhago cadaan ayaa dhagaha ooga jiro een shaatigiisana waa cadaan iyo een kalar kale cadaan xigeen ah een mid kale wuxuu wataa koofiyad

Waa hool mise tukaan sharaxan alaab faro badan ayaa ku jirto. Alaabtana waxaa ka mid ah digsiyaal. Digsiyaalkana midabkoodu waxuu iskugu jiraan dahabi iyo cadaan aan tiq ahayn iyo cadaan caadiya . Kartoon madow na waxaa ku jira digsiyaal, kuwana sambal ahaana banaan ka yaalaan.

Meshaan waa carwo waween loogu tolo dharka waweenak Kor waxaa saran shaar hoos waxaa yaala dhar madow cad pinki cagaar guduud garije jiidjiidma dusha ku leh

Meeshaan waxaa yaalo hal jiif labo shay gadgaduudan sariirta waxay ka koobantahay kalarkeedna waa gariijo cad dahabi sariirta waxa saaran hal joowari wayn isqabo labo barkin iyo go firaash iyo geedka timaha lagu shalaysanaayey lugaheedana waxaa yaalo

Meeshaan waxaa taagan nin midabkiisu yahay baroon wuxu wata koofiyad cad iyo jaale ah iyo cimaamad oo gaduud iyo cadaan ah oo fiyoore fiyoore leh een wuxuu wataa okiyalo shaatiga uu wato waa buluug iyo

Meeshaan waxaa joogo boolis aad u fara badan. Ee midabkooda waa boroom dharka ay wadaan waa cadays koofidoodu waa baluug. Ninka dhexda uga jirane saacad gacanta uga xiran.

Meshaan waxaa fadhiyo lapa gapdha cadaan ah xijaapadii wataan waa cadees iyo paluug gadashoodana waa gaduud

Meshan waxaa yalo gari cara gedis lagu rara dhagxiin nin kor saran laba naag hos tagan dhagxiin daldalayan

Meshan waxaa yalo basto balbalar oo ku jirto sugo gaduud

Meshaan waxajogafarsamayaqan wusameynoya daqad daqadamidibkedana waa cadan mesheysarantahaynawa madow ninkan wuxu watadharbalug ah hortedana waameelbanan ah barxad

Meshaan waa carwo waxaa yala dhar meshiiyalan waa cad waxii kujiraan waa bonbala cad dharka midapkiiso wa paluug cadees cagaar

Meshan waa iskul waxaa yaala kursiyaal waxaa fadhiyo wiilal sadax ka padan walishaan midapkoodu paroon aha kan usoo horeeyo waxuu gacta ku hestaa qalin waxa kaluu gacanta ku sii heyaa buug

Meeshaan waa meel banaan oo wayn oo isku imaadaan nin iyo naag. Ninka ugu soo horeeyo wuxuu wataa dhar baluug iyo macows shaatiga baluug iyo macows iyo camaamad iyo koofi saacad iyo tusbax gacanta ugu jiraan gacantane wuxuu ku hayaan caag caafi.

Miiskaan waxaa saaran muufo tinaar iyo maraq qaando iyo mindi iyo labo bakeeri waxa ku jiro kiish waxa ay maraq waxa ay ku jiraa weel cadaan ah muufadana waxay saaran tahay weel cadaan ah qaando sidoo Kaleyke een maraqa waxay dhahaane wuxuu ka shameysan yahay mallaay

Geedkaan waa cagaf cagaf ween ah midapkiizna waa jaalo waxuu leyahay afar luguud iyo yanpadii dhulka fageesay gedahana jareesay

Meeshaan waa wado oo taala ciid bacaad ah waxaana maraayo geel dhiciisana lambaraa ku qoran.

Meeshaan waxaa yaalo kurshi ka samaysan dhalo. Kuraasta midibkiisa waa gaduud xigeen. gadaal waxaa ka yaalo kursi cadaan.

Meeshaani waa hool wayn aad iyo aad uwayn waxa yaalo miisas iyo kuraasmiin kuraasmiinta midabkooda waa guduud miisaskana waxaa saaran maro cadiin ah dhinacaaneeta waxaa yaalo sidoo kaleeto miisas iyo kuraasmiin kuraasmiinta waa cadaan miisaskana guduug iyo cadaan isku jiro waxaa saaran caagag yaalo iyo kiishash ku jiran qudaar mosas

Meeshaani waxaa jooga nin iyo naag oo fanaana ah waxaa yaalo dhulka roog cagaar meeshuna waxaa yaalo jilbaar kuraasimiinta ay ku fadhiyaan waa guduud dharka ninka uu wato waa cad surwaal cad iyo kabo cad naagtana waxay wadataa gabsaar buluug ah iyo diriciiaa sidoo kaleeto usha dhinaceeda ku yaalo waa buluug

Meeshaan waa tukaan oo lugu gado makiinadooyinka faranjiyeerka iyo kuwa cabitaanka iyo mara waxadooyinka iyo kan ilmaha gamka kudheelo iyo makiinadaha doolshooyinka lugu sameeyo.

Meeshaan waxaa yaalo macwiis 6 macwiis oo ka kooban midab gaduud oo kala nooc ah iyo gariijo oo isku kalarkii lee waaye laakin kala nooca ah kala kalar

Meeshaan waa carwo oo lagu gado tuubooyinka oo saakada ah oo ubadan madow meeshay sur suranyihiin waa meel bir ah

Meeshan waxa yaalo geed fiyoore oo ka kooban cagaar iyo gaduud iyo basali oo ku jiro caro caradun meesh ay ku jirto waa cada

Meeshaan waa masjid oo taagan oo fadhiyo saddex nin. mid wuu taagan kutubow gacanta ku haayaa labana dhulkay fadhisaa.

Meeshaan waxaa yaalo alwaaxyo jiingado oo yaalo meel banaan ah waaye gadaalna waxaa ka yaalo geed baxad yaal

Meeshaan waa howl wayn oo isku imaadeen niman. Nimanka midabkooda waa boroom kursiyo ay ku fadhiyaan waa gaduud. Ninka ugu soo horeeyo waxa uu wadaa suud madow iyo shaati cadaan .

Meshaan waa masaajid iskugu imaaden dad padan midapkoodu uraal waxey sitaan qamiisyo cad cad midka geeska jira waa fonad modow

Meshan waa mel bolis baliska wexey wataan shati cadan ah kofi cadan sedax xidig kan kale sidoo kale

Meeshaan maxaa yeelo mobile iphone ah iyo kartoonkiisa mobilka meesha uu saaranyahay waa miis

Mishaan waxaa yala kuraas iyo miisas darpiga waxaa ku dhang calar meshaan a waa iskuul

Meeshan waxaa yalo dhari kasamaysan gaduud iyo madow oo kuwareegsan biriq biriq Waxaa dhinac karan calanka soomalia

Meeshaan waxaa yaalo shaati midabkiisa uu yahay dahabi dahabi iyo cagaar

Meeshaan waxaa saaran surwaal jeemis jeebkiisa waxaa ku ku dhagan xaashi gaduud

Meeshan waxa yalo cagaf faruq ah ay kuran oo kujira bac oo daboolan waxayna ku dhex jirtaa karton

Halkan waa guri albabkisa furan yahay lababka cadan yhay misas madoow

Meshan waa goob ka socdo dhismo alwaax wayn ayaa yala

Mashan waxaa yalo geed waxow leyahay calema cagar

Meeshaan waa meel mutuleel ah waxa suran surwaal oo midabkiisa oo madoow iyo gariijo ah oo riig riigmo leh

Meshaan waa bad waxaa dhex taagan Afar doon Afarta doona waxa ay ka kooban tahay cagaar baluug ay ka kooban tahay

Meeshaan waa jiko waxaa saaran alaab kor waxaa ku dhagan armaajo wayn dhulkaan waxaa yaalo kursi silig camal

Meeshaan waxaa yaalo 1 saxan oo ku hayo nin gacanta oo saaran een malaay iyo basal yar iyo baruuraad iyo kis yar oo ansalaato ah

Meshan waxa yalo waji dhaq oo waji lagu dhaqdo oo kasamaysan waxyabo kaleeto iyo dacar wax yaabo kaleeto ka samaysan

Meshan waxaa yalo cagaf cagaf wayn oo dhulka qodaa oo lugahiisu yihiin bensal

Meeshan waa wado waxaa tagan sadex niman kan ugu soo horeeyo waxa uu wataa shaati oronge afar guri camal hal guri dabaq waaye geedna wuu kuyalaa

Meshan waaxaa tagan sedax qof kan usoo horeeya waa wuxuu wata funanad madoow kabo madow ah

Meshaan waa meel dukaan oo ween waxa Suran dhar noocya kala dupan meel panan wey yalaan

Meeshan waxa yaalo halmis Lexkursi meshuuyaalo miska mutalel cadan gariij ah

Meshan waxaa ku yala dabaqyo aad ufara badan iyo geedo sidoo kale aad ubadan

Meshan waxaa fadhiyan arday isguul wexey ka kooban yihiin shan arday sedax ka mida wexeey watan dhar jala ah labana dhar cadees ah

Waa labo dhool, oo ku jiro dhoolka weji xiyooro firoorihiisana aad u fudud yahay waana cadaan fiyooraha kalena karar caraar.

Laba joog oo kaba ah labada joog oo kabaha ah waxaa ka hooseeyo baakad guduudan kabahana waa kafay hoostiisana waa cadaan

Waa madhasin oo yalan bakado ku jiran buskud qoral cadana wuu ku qoranyahay

.eshan waxaa tagan babalo medebkeedu waa balug mari garay cadees

Meeshan waxaa yaalo bobale jilbaha dhulka uyaalo waa funad gacmo dheer midabkeedu gariijo yahay iyo surwal madoow

Mashan waa mel lami ah kuyalo masajid waxaa suran birar

Meeshaan waa guri midaabkiisu yahay cad iyo biring waxaa sur warwaran dhar dhulka waxaa yaalo kursi 2 xabo isku jiro

Meshan waxaa yala gaska cuntada lagu kariyo kukar waxaa saran digsi iyo jelmad

Meeshaan waxaa yaalo gambalo madoow kudhex jiro jijin iyo katiinad

Meshan waxaa yalo mobel iho sedaxdiisa simikar mobelka waxaa waye ruman midabkiisu waa gaduud beterigiisu waa gaduud

Meshan waxaa yalofadhi iyo mis qado miska waxaas wataa sedax kursi miska midabkiisa waa cadees fadhigana waa cagar iyo kafeey

Meshan waxaa yala sedax surwal midabkoodu waa oronji madow cadan iyo madow kala yihiin

Meshan waxaa mis waxaa saran shati midabkiisu yahay baluug feraha waxaa ugu dhegan xanshi baluug oo ku qoran qoral

Meshan waxaa yalo moy oo ku dhex jiro bisbas oo lagu dhax mira liin dhanaan

Poor ku sawiran cunto cutadaas oo kamid ah pariis iyo dheylo pariis iyo jikin iyo laxmidi

En waa miska harqanka oo isku dhegan isaga iyo miskiisa medabkiisu waa cadees

Hool oo dukurishikiisu aad udhames tiran yahay kuraasman aad ufara badan saxaman iyo galasman uu ku jiro tiish dhexdana moska yalo

Meshan waxaa joogan arday wexewy watan dharka jiniska wiilka qamiskiisa waa cadan

Waa arday dugsiga dhaxe een waxey wataan kalarkoda waa jaalo kuraase kuwad fadhiyan kuligooda ardayda

Een tukaan oo fashion ah dhar fashion lagu gado ee sidoo kale dharka dumarka aad iyo aad oogu fara badanyihiin

Waa hool oo meel panaa ah geedaheesa waa cagar kuras mankiisna waa shaah cadees klarkiisna

Cunto ku jirto weel kafey ookac oo shiilan asi macal saliidiisa hoos u fadhiso

Een meeshaan waxaa iimuuqdo laba baabuur gabar fadhiso indho shareer wadato caago agteeda yaalaan geed leh ku agyaalo

Meeshaan waxaa iiga muuqdo electronic een moobeel iyo jaajarkiisi iyo yuu yuu esbiigiisa macal jaajarkiisa iyo waxaa ii muuqdo warqadiisi

Een arday iskugu jirta dugsi dhexe iyo sere ardayda dharkoda mid waa cadees midna waa xadan gabdhaha dharkooda waa wada jalo

Meshan waxaa iiga muuqda qamis waa mel fashoon dhar lagu gado qamisyada midabkoodu mid waa kafey midna waa madoow midna waa baluug

Een meeshaan waxaa iimuuqdo dabaq oo aad iyo aad u fara badan daaqaday leeyi Meel sakxad oo waxay leeyihiin barando eh

Meshan waa lami waxaa marooyo moto ila sedax ila afar babuur wayn iho laba dabaq iyo hal masjid

Meeshaan waxaa yaalo shaati salwaalkiisa shaatiga didabkiisa waa midabyo badan wuxuu ka koobanyahay cad gaxwi gariij waxa qoorta uga jira waa jaalle oo xaashi ah

Meshaan waxaa yala funad iyo surwaal oo ku dhaxsuran funada midapkeedu waa cadees iyo qalin

Meshaan waxaa yala haljoog kabo oo nin sacd uxiran gacanta ku haayo halna kortoonka kapaha lgu Keena bey sarantahy

Meshan waxaa yasho cambulo dir gaduud iyo bunkeed iyo sokorteed

Meeshaan waxa joogaan niman badan ninka ugu so horeyo wuxu wataa furo gaari gacanta saacada aa oogu xiran shaati camaamad garabka usaarantahay koofi iyo okiyaalona wuu wataa

Goop wax parasho meshaanw waxa jooga gapar harqaaan paraneezo gacn geedka wax ciraha ugu jiro waxaa ugu jiri faranti iyo taspiixa waxii wadtaa isku dees iyo indha shareer

Meeshaan waxaa yaalo fadhi iyo daahmankiisa iyo roogiisa oo isku nooc ah

Mashan waxaa yalo dahabi oo kakoban katinad iyo dhego iyo farati

Een meeshaan dhismaa kasocdo shaqaale fara badanaa jooogaan een feeroole ee waxay xireen alwaaxyada iyo bariis ay isdhex galiyeen caruur yar yarna meesha way taagan yihiin

Meshan waxaa saran odgac iyo roti ansalato kabash mesha waxaa yalo baquli oo cadan ah iyo waxaa yalo mindi

Meeshaan waxaa yaalo boombale cadaan ah waxaana ku xiran katiinad oo labo nooc ah kalarkeeduna dahabi

Meeshaan waxaa joogaan ardayo 3 gabdhood dugsi dhaxe ah kalarkee wataana waa kalar jaale ah hal gabar ah waxay wadataa een cabaayad guduud cabaayad madow

Een education waa qeybta waxbarashada dumarka een nurse een gargar een nursiga yacni gabadhaan oo kalkaalisada ah waxay wadataa xijaab een cadaan ah gacmahana waxaa oogu jira galoofis gabadha kale xijaabeeda waa buluug

Een waa isbitaal ninkana gacantana waxaa ugu xiran faleembo tusbax guduudan uuna wataa gacantana waxaa ugu xiran sharootada loogu tala galay een dadka cirbadaha marki lagu duraayo

Wa goob waxbarasho ah waxay ku jiraan imtixaan waxey wataan qalin afar nuucle dharkooduna waa cadaan iyo surwaal cadees ah eykla wataan

Waa alaap fooneshar yacni miisas kana waa hoos waa kafee korna waa cadaan mutuleel saran kushinka mutuleka saran waa mutuleel cadaana ah korna waxaa saran iskifaala cadana h isku jira midap cadaana ah iyo kafeee

Laamiga waxa taagan Shan gabdho labo bajaaj iyo gaarida dameer habardigir badanaa Alaabka bajaajna midna waa gaduud gabdhahana insareere wataan wataan iyo gabaraa isbaar wato inta kale waxay wada wataan xijaab.

Halkan waxaa tala torto midabkeedu yahay cadan korka waxaa ka saran kafey iyo kareem cadaana

Een Meeshaan waxaa iiga muuqda caaqi iyo waxaa ii muuqda albaaka laga galayo xayaat market ee sidoo kale qoraaladaan waa cagaar iyo gadud albaabkana sido kale waxaa ku dhagan warqad yar warqadana waa cadaan iyo cagaar iyo buluug intaas ayey ka kooban tahay